Araday dugsi sare oo uxiran faysmaas waxau wata dhar cadaan ah qalin buluug ah

Sodan iyo shan qaanado ah. Shan hoos oo qaanado ah midabkiisu waa cadaan, korna oo bacda ah waxaa kujiro waa shaax cadeys, korna waa cadaan.